Rehefa sendra mankany an-dafy any isika dia tsy mahita ity karazana sakafo iray ity. Izy ity dia tena matsiro ary eny Talata volonondry eny no tena ahitana azy betsaka. Tsy inona izany fa ny koba. Maintimainty ny lokony ary vita amin'ny voanjo izy.

Atao amin'ity trano fivarotana iray ity dia misy karazana entana maro indrindra fa ireo kojakoja ilain'ny olona amin'ny andavan'andro toy ny akanjo sy ny kiraro ary ny kavina sy ny firavaka maro samihafa afaka hisafidianana tsara satria maro be

Tovovavy iray tena mahafatifaty ao anaty trano fivarotana iray izy, mijoro izy, tena tsara bika ary manao solomaso. Ny volony mirandrana, mitsikitsiky izy ny akanjo ambony anaovana dia miloko mavokely ary ny ambany kosa zipo mainty misy teboteboka fotsy.

Ato amin'ity tranom-barotra iray ity dia ahitana karazana entana maro, ny ankamaroan'izy ireo dia avy fitaovan-dakozy izay mandeha amin'ny herinaratra, samy nafarana avy any ivelany avokoa ka tena tsara sady amin'n'ilay avolenta, afaka misafidy tsara rehefa tonga ato.

Eo ambony taratarata maromaro miloko fotsy ahitana karazana boaty maromaro fitoerana sakafo ao amin'ny toeran-pivarotana moa no ahitana azy izy ireto dia mba anehoana ny olona ny karazana loko misy izay varotana ato

Ny gazety mivoaka isanandro dia amidy amin' ny vidiny dimanjato ariary. Izy ireo moa dia entina hampahafantarana ny olona ny zavatra misy eto amin' ny firenena. Toa milaza ihany koa ireo vaovao misongadina any ivelany, ao ny vaovao ara- politika, ara- kolotsaina, ary ara- piarahamonina.

Mpiasa maromaro no voa antso mba hivory atao amin'ity efi-trano lehibe iray ity. Samy manao ankanjo mitovy tokoa izy ireo, miloko mavo sy miloko volomboasary, ary samy manao satroka miloko fotsy, manga, ary mavo.

Ireto tovovavy maromaro ireto dia tena mana-talenta amin'ny fanaovana baolina kitra. Naharesy moa zareo ireto ka nanapa-kevitra efa mba haka sary fahatsiarovana mba hampisehoana ny fianakaviana rehefa tonga any an-trano.

Ity takelam-pamantarana iray ity dia miloko fotsy ny tokotaniny ary miloko manga kosa ny soratra eo aminy misy sarina olona telo eo amboniny lahy sy vavy mitana angady moa ilay lehilahy.

Ato amin'itỳ trano fivarotana sakafo itỳ dia ahitana ireo karazana sakafo matsiro isan-karazany toy ny lasopy, ny "composé", ny ovy nendasina ary ny mofomofo maro isan-karazany. Tena matsiro daholo izy ireo.

Takelam-pamantarana iray miloko fotsy ny tokotaniny ary ahitana ny saritanin'i Madagasikara kosa eo afovoany ary misy soratra miloko mainty izay milazalaza ny mahakasika an'itỳ fikambanana itỳ, mikarakara ny tanora.

Ato amin'ny trano fivarotana firavaka iray dia ahitana karazany maro. Ao ireo voatefy tamin'ny vola fotsy ary misy ihany koa ireo vola mena, fa ny tena maro dia ireo vita amin'ny varahina. Tena tsara endrika avokoa izy rehetra, ary afaka misafidy tsara rehefa tonga ato.

Ny famantaranandro dia fitaovana iray tena betsaka mpapiasa satria tena ilaina izy. Ny mpianatra, ny mpiasa ary ny mpivarotra dia samy mampiasa azy avokoa mba hialana amin'ny fahatarana amin'ny fotoana.

Manoloana ny fivoarana ankehitriny dia marobe ireo fitaovana fampiasa raha toa ka hikarakara lanonana na fety maro samihafa isika. Ireny dia mba ahazoana feo mihoatra noho ny tokony ho izy ary koa mba ahazoana endrika tsara tsy hikorotana ho any rehetra.

Ramatoa iray sy ny zanany lahy kely miara-mandeha tongotra amin'ny arabe. Izy ireto moa dia andeha ho any am-piangonana ka milanja baiboly eny an-tanany. Ny tovolahy kely dia manao ambonin'akanjo fotsy sy pataloha manga ary ny reniny kosa manao akanjo to tena maramara.

Betsaka amin'ny vehivavy no mampiasa ny ranon-tsavony entina hanasana loha izay mitady vokatra hanamalama na hanalavana volo moa izy ireo ; kanefa fantaro fa mety tsy mety amin'ny volonao izany fa ny savony nosy ihany no mahatsara azy.

Ny gazety mivoaka isan'andro dia mampahafantatra antsika ny vaovao ara-pôlitika, ara-kolotsaina aty ara-toekarena, afaka jifaina amin'ny vidiny dimanjato ariary izany ary ahafantarantsika ihany koa ny fivoarana eto amin'ny firenena.

Ny solosaina dia fitaovana izay tena manampy ny olona indrindra amin'ny zavatra rehetra ataony. Ny miaraka aminy dia ity fitaovana kely iray ity, izay hafahanany manakisaka ny zavatra izay zavatra tiana ho tondroina, miloko mainty sy fotsy.

An-dRenivohitra no toerana ahitana be olona indrindra ary koa fitobian'ireny entana ireny ; ao ny olona mivarotra, ao ihany koa ny mpamily sy mitatitra entana mba ahazoana vola hoentina mamelona ny vady aman-janaka.

Toerana iray tena mahafinaritra, betsaka ireo olona tonga mitsangatsangana ao. Malalaka tsara ny tokotany ary ny trano ihany koa tena mahafinaritra sady lehibe. Misy zava-maniry maromaro moa eny min'ny sisin'ny tokotany ary afaka hilalaovan'ny ankizy tsara.

Rehefa tonga amin'ireny toerana fisakafoanana ireny isika dia maro ny zavatra hita ao izay manintona ny rehetra tokoa, manome fifantohana raha toa ka eo am-pisakafoanana isika. Ny sakafo dia tsara ary mamy sy masira.

Manam-pahefana iray no niseho tamin'ny fahitalavitra. Mahagaga ny fomba fiakanjony, manao akanjo ambony ambany miloko mainty izy ary lobaka miloko fotsy. Manao fehitenda misy tsipika mavokely sy volontany.

Trano roa lehibe eo amoron'arabe no misy azy, ary eo anoloany dia misy trano fiandrasana fiara, tena miavaka tokoa ireto trano ireto satria samby vita fitaratra avokoa na ny varavarankely na ny rindrina.

Amin'izao akaiky fidiran'ny mpianatra izao dia tsy mitsahatra ny ray aman-dreny manangona ireo fitaovana mety ilaina, toy ny fitsipika, ny penina, ny kahie, ny kitapo sy ireo maro hafa koa. Tena lafo tokoa izany amin'izao fotoana izao satria efa miakatra ny vidim-piainana.

Eto andrenivohitra dia ahitana ireo fiara fitateram-bahoaka isankarazany. Misy amin'izy ireny mankany Ampitatafika, ao ihany koa ireo mankany a Besarety, Analakely, Ankadifotsy, Mahamasina sy anosy rehetra iny. Mila manavaka tsara isika sao dia very.

Nanatanteraka fotodrafitrasa eto amin'ity toerana ity ireto mpanao asa soa ireto ka nanakarama mpanao asa vy izy mba hikarakara ny fiarovana. Tsatotsato-by maromaro no efa vita eo, ary efa andeha ho apetraka mihitsy.

Ny gazety mivoaka isan'andro dia hamidy amin'ny vidiny dimanjato ariary mampahafantatra antsika ny vaovao eto an-toerana izany ary milaza amintsika ny zava-misy ara-toe-karena politika ary ny ara-piarahamonina. Misy amin'izy ireny no amin'ny teny malagasy fa ao ihany koa ireo amin'ny teny vahiny

Ramatoa iray tena mampalahelo tsy manan-ko hoanina izy ary tsy manana asa ihany koa. Eo amin'ity tsena miloko mena ity foana izy no hitako rehefa izao sendra andeha ianatra iny. Tena mampalahelo ahy izy ka omeko vola mba hividianany sakafo.

Eo ambony talantalana iray ahitana karazana boky maromaro. Samy amin'ny teny vahiny avokoa izy rehetra ireto, fa ny foniny no hanavahana azy satria ao no ahitana ny mpanoratra sy ny lohatenin'ny boky.

Ity orin' asa iray ity dia mpamokatra : savony, ny ranon-tsavony ary ny menaka ; samy vita amin' ny zavamaniry avokoa ; tena mahatsara volo ary betsaka ny vehivavy no efa nampiasa azy ka afa-po tanteraka.

Maro karazana ny boky fahita eny amin'ny trandrom-boky eny, ao ny miresaka ny tantara, ao ihany koa ny fivavahana ary indrindra indrindra ho an'ny ankizy ny sarimihetsika izay tena mahaliana dia mahaliana tokoa.

Raha ny fambolena sy ny fiompiana dia maro ny fitaovana entina manohana azy ireny ao ny angady, ny sobika mba hahafahana mioty ny vokatra. Ireny anefa dia misy karazana ao ny kely ao ny lehibe.

Karazana fitaovana ampiasaina raha toa ka hanamboatra fiara. Izy io dia tsy afa-misaraka amin'ireny mpanamboatra fiara ireny na any an-trano izany, eny, na nivoaka ny tanàna na any ambanivohitra dia fitaovana ahitana kely na lehibe. Io fitaovana io dia mba ahafahana manamboatra izay simba amin'izany fiara izany.

Any ambanivohitra any dia ny fambolena sy ny fiompiana no fotom-piveloman'ny olona; kanefa izy ireny dia tena mahavelona satria rehefa tonga ny fotoam-pamokarana dia fiara lehibe mihitsy no mitatitra ny etana mba ho entina amidy aty an-drenivohitra.

Ny boky no fitaovana ampitana hafatra ho an'ny ankizy sy tanora ankehitriny ary ny olona lehibe ihany koa dia afaka mamaky izany. Mba hisaritana ny saintsika dia aseho amin'ny endrika tsara izany.

Ny mpanao asatanana tahaka ny sary sokitra dia asa tsara tokoa ho an'ireny olona eny anivon'ny tontolo ambanivohitra ireny. Mahavariana sy mahatalanjona tokoa ny asany noho izy manome endrika tsara sy mahasarika.

Ao amin'ity toeram-pivarotana sakafo iray dia ahitana karazany maro misy ireo anaty boaty fa misy ihany koa ireo mandeha amin'izao. Ny ankamaroan' izy ireto moa dia karazana mofo ary misy olona manam-pahaizana manokana amin'ny fanamboarana izany.

Tena mahafinaritra tokoa raha ity toerana ity satria malalaka tsara ny tokotany ; misy hazo maniry lava dia lava ihany koa moa, izay manome endrika ny tanàna, maitso mavana izany ; ary ahitana karazana zavamaniry hafa koa ao akaikiny.

Rehefa sendra mandalo eny amin'ny anjery manontolo eny Ankatso eny isika, dia gaga raha mahita ny trano fianaran'ny ankizy fa boribory ny tafony, ary ny ao anagtiny kosa tena malalaka. Ahitana dablio maro sy seza maro ihany koa.

Talantalana maromaro izay ahitana ireto vokatra fanasana volo ireto, ao ihany koa ny menaka izy ireo dia ao anaty fitoerany plastika avokoa, ao ny tavoahangy kely ary ao kosa ny boaty boribory.

Rehefa mankao amin'ny trano fandraisam-bahinin'iry Bebe aho dia gaga rehefa mahita ity sarin'i Dadabe atao anaty fitoerana ity. Miloko mainty ny sisin'izany ary ny eo afovoany misy fitaratra. Ny sariny tamin'izany moa dia manao satroka fotsy ary mitafy lamba.

Raha miresaka ny natiora isika dia maro karazana izy ireny. Tahaka ny biby dia misy ny manidina, misy kosa ny mandady amin'ny tany. Any ivelany no ahitana an'ireny vorona samy hafa karazana ireny. Ary ny eto amintsika kosa manao ahoana ary ?

Fitaovana iray fampiasa na any an-trano izany na amin'ny orinasa. Ity fitaovana ity dia ny ankamaroan'ny olona dia saika manana azy avokoa. Eo ihany koa ny ankizy afaka mampiasa azy na ny lehibe. Eny, na ny tanora ihany koa.

Gazety mivoaka isan'andro dia milaza amintsika ny karazana vaovao rehetra misy eto amin'ny firenena na ny hetsika ataon'ireo mpanakanto izany na ny zavatra maro samihafa ihany koa hita eny amin'ny fiaraha-monina. Entina hakana lesona moa izany ary hananarana ihany koa sy hitandremana.

Tena mahatsikaiky ny mahita ireo biby tsy fahita indraindray. Ao ny vorona manidina izay milatsaka ety ambany ary mitandahatra aok'izany izy ireo. Manana loko samihafa ny vavany toy ny loranjy, ao ihany koa ny helany lava dia lava tokoa izay miloko fotsy.

Rehefa miditra amin'ny tranom-boky iray isika dia mahafinaritra tokoa no mahita ireo ao ambony latabatra izay manana ny lokony samihafa. Ao ny fotsy, manga, maitso, mavo ary ny ankizy no tena sarihina amin'izany zavatra izany.

Ny gazety dia fitaovana iray ampitàna vaovao manerana ny Nosy. Io dia ahitana lohateny lehibe, miresaka ny amin'ny toetr'andro, ary koa ny lafiny ara-politika, sy ny toe-karena.

Fitaovana maromaro. Ny ankamaroany dia vita tamin'ny vy izay ampiasain'ny mpandrafitra toy ny tsofa, ny famaky, antsibe ary ny fandavahana. Misy ihany koa irony fandrefesana irony.

Ato amin'itỳ efi-trano famakiam-boky iray dia ahitana talantalana maromaro sy vata fitaratra itoeran'ireo karazana boky. Milahatra tsara ary voarindra tsara araka ny filaharany, ny habeny izany boky izany.

Ramatoa iray mpivarotra an-tsisin-dalana. Enta-majinika moa no tena misy eo aminy toy ny voanjo sy ny karazana mofo samihafa. Mivarotra ihany koa izy ireo vokatran'ny tany avy any ambanivohitra toy ny vomanga, mangahazo ary ny karazana legioma maro samihafa.

Eo ambonin'ny talantalana iray ahitana karazana fitaovam-pianarana toy ny : kahie, penina, ny fitsipika ary ny kitapo kely fitoerana penina misy ihany koa ireo karazana fitondrana entana na taratasy.

Nanatanteraka famadihana tany ambanivohitra izahay ka gaga aho raha nahita ny fomban'ny olona tany tsy mba misy lovia ny azy fa arona kely no asiana vary. Ny sotro ihany koa tsy tahaka ny antsika aty an-drenivohitra fa irony sotro gasy irony.

Maro karazana ny sakafo izay hitantsika raha eto Madagasikara kanefa ny vary no tena foto-tsakafon'ny malagasy izay tsy hita izay naha ratsy azy hatramin'izay ary mbola lovana ankehitriny.

Ny voamaina dia anisany sakafo tena mitondra hery sy tanjaka ho an'ny olona ohatra : ny tsaramaso, ny kabaro, ny voanjobory, ny tsiasisa, ny katsaka, ny mangahazo. Any ambanivohitra any moa ireo tena ahitana azy ireny betsaka.

Ny tena mampiavaka ny Mahajanga dia ity hazo lehibe iray eo afovoan-tananany misy azy, rehefa tonga any ny olona dia maka sary eo ambodiny'ity hazo lehibe ity foana ary izany no ahafantarana hoe nande naka fialan-tsasatra tany Mahajanga.

Rehefa tonga ny fotoanan'ny fety dia ny olona rehetra manao izay mahamety azy avokoa, na amin'ny endrika amam-bika izany, indrindra ny fomba fitafy. Ny kiraro moa dia tena manjelatra aok'izany. Ireo tovovavy no fatra-panao ireny fitafy hafahafa ireny.

Ato amin'ity toeram-pivarotana iray ity dia ahitana karazana entana maro fa indrindra ireo fitaovam-pianarana no tena mibahana ato mandritra izao fidiran'ny mpianatra izao afaka misafidy tsara isika na ny lokony na ny karazany sy ny endriny

Manam-pahefana iray no tonga nampivory tetsy Tsimbazaza androany. Ny mahagaga amin'ity manam-pahefana ity dia mitsikitsiky foana izy ; izy moa dia manao solomaso ary somary sola loha. Nanao akanjo ambony ambany mitovy izy, samy miloko mainty, ary manao fehitenda miloko volomboasary.

Eto an-drenivohotra dia betsaka trano mifanisika, ary tsy misy tokotany afaka ilalaovan'ny ankizy akory. Tokony hifindra any ambanivohitra ny ankamaroan'ny olona mba ahatonga ny fiarahamonina ilamina tsara ; any manko mbola malalaka tsara, ary afaka ivalamparana.

Ireny takela-by maromaro hitantsika eny amoron-dalana ireny moa dia entina hanaovana dokam-barotra sy hampafantarana ny olona ny fisiana orinasa na fikambanana iray. Ny ankamaroan'izy ireny dia manisy kisarisary famantarana ary manaingo izany amin'ireo karazan-doko samy hafa.

Biby iray mandadilady eny amin'ny bozaka eny izy ity ary indraindray miakatra eny amin'ny hazo. Mitady sakafo eny izy ary eny ihany no hatoriany, eny ihany koa mazava ho azy ny hahafatesany. Marokoroko miloko volondavenona ny vatany, mainty ny masony ary somary kely.

Raha eto Andrenivohitra manokana no jerena dia betsaka ponina ; ary mpivarotra manerana ny sisin-dalana no mameno azy, ny fiara pitatitr'olona ihany koa dia mameno arabe ireo karazana jiolamboto sy mpikaraman'ady moa dia betsaka ihany koa.

Karazana entana maro no hita eto amin'ity toeram-barotra amoron-dàlana ity ary ireo fitaovan-dakozia na plastika izany na vita amin'ny vy, misy ihany koa ireo antsy vy maranitra vita amin'ny hazo ny tahony ary ny lelany kosa vita amin'ny vy.

Ato amin'ity toeram-pivarotana iray ity dia ahitana ireo karazana taozavatra vita malagasy. Misy ireo vita amin'ny hazo, ary misy ihany koa ireo haingon-trano vita amin'ny vato maro isankarazany, sy ny loko samihafa.

Maro ny boky izay mivoaka amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, indrindra indrindra ny boky manome anatra ho an'ny ankizy ary koa fampitombona fahalalana sy fahaizana ho an'ny lehibe. Izany dia natao ho jifain'ny rehetra.